Ha misliyaa bollan de'iyaagetti naa'u kaassaa kaa'iyaa yaratinne kaassa kaassiyaagge isspe kaa'iyoo bootta geliddi de'iyogga besses. Hegekka wolaytta dumma dumma ispporttiyaa woyikko kaa'iyoo kaassa woggay de'iyoogga qonccissana koyiis.

Zo"o shuchchaappe giigida hemmettiyo ogiya a achchan maatay de'ees hin baggan issi wodalla na'ay eqqiis appe sintta baggan shuchchaappe keexxettida keettay de'ees.

Keehippe daro modhdhida booraa; I qassi eqqi uttiis appe ya baggan issi bitanne de'ees; eta achchan qassi keettay de'ees.

keehippe daro lo"iya shuchcha keetta kareni daroppe lo"iya bootta kaame eqqi uttassi ya bagarakka mittay de"eessi.

Dumma dumma sohuwappe yiida yelaga naati issi mala maayuwa maayidi kushiya xoqqu oottidi issippetettan eqqidosona. Etappe sintta baggan maatay de'ees, dirssay dees, ciishshay dees.

kase wolaytta sooddo yunbburshiyaa kaaletiyaa takelle tadessi diriphphan uttis; uttidi kushiyaa shiishshiidi oduwaa asassi gaatide des.

issi balttetiya bootta kutaa maayada shanxxaa oyqada sera nagisiyaagape adil"e ciisha malatiya jarkaaniya kumida zaytiya ekkayda dawusu. Eta achchan naa"u asati ya baggan ha baggan doosona.

Issi gela"o na'iya bootta maayuwa maayyada addussa huuphiyaa guyye yeddadda hin bagga simmada eqqaasu; I achchan adl"e ciishshay keehippe daro lo"iyaage dees.

Qoodan darida zambabati ziiriyan kamiyaa ogiyan eqqi uttidosona. Appe ya baggan keettay de'ees. Appe qa ha baggan ogiyan zal'iya asaay de'ees.

ha misiliyani beetiyagetti so assatta hegettikka aaway, aayiya naati issippe shiiqidi eqidagetta bessessi hagekka wolayttani so assa qooday cora gidiyogaa bessessi.

Qoodan daro guutta naatinne gastta asaynne baltteetati mittaa achchan eqqidosona. Eta achchan maata keettay dees. Etappe guyye baggan zammaana keettay dees. Miizzaykka maataa miiddi diyagee dees.

ha misiliya bolani de"iya yelagatti bandira xoqu ootidi qassi bandirra malatiya maayuwa maayidi biittaa oonatetta qoncisiidi de"oosona.

karetta deeshiya qooriyan wodoroy aadhin issi karetta maraanne issi adil'e ciishsha malatita maraa kaaletada eqaasu.

issi attuma na'ay toophiyaa oonatetta qonccissiya banddira maayyidi maata malatiya sohuwan eqqiis, appe guyye baggan dere mittay lo"iyaabay de'ees.

Dumma dumma sohuwaappe yiida asati suppermarkketiyaan eqidosona; eta achan qassi suppermarkketiya bayziyaa izaawaykka dees suppermarkketiyaan dumma dumma iqati de'oosona; leemisuwaassi, qibatiyaa malatiyaabati.

Woossiyoo keettaa kaalettiyaa aawati uttidosona. etikka dullaa oyqqidi masqqaliyaa oyqqidi qa guutta na'aa kiyuwaan idimmidi eti ubbay issisaan shiiqi uttidosona.

keehipe qoodani daro kuto marati issipe bantta qumaa miidi bettosona.

kumbbe daggattoy cagaa poyqqidi cagaa xeeliidi wolaytta oonatettaa qonccissiya tuuttaa maayidi uttis. appe guye bagan daro lo'iya ciishshay de'ees.

issi yelagay maata mala shuraabiya mayyidi karetta suriya gixxidi oduwa odiiddi eqqi uttis. appe guyye baggan maxxaafay de'es.

Ha misilya bollan de'iyage kushe hillan meretida ika gossiya geetetees. Qa a maadoy wolayttan beni asaay parssuwaa uyiyo miishsha gidiyoge qonccidaba.

dumma dumma sohuwaappe yiida aysso gadaawati wolaytta oonatettaa qonccissiya a maayuwa maayidi uttidosona. eta matan pootiwaa denttiyaagee eqqi uttiis.

Keehippe daro lo'iya woosiya keetta huuphiyan woosa keetta qonccissiya masqqale dees. A matan qassi mittati de'osonna.

Ha misiliya bollan de"iyagee keettaa, qa keetta yuushuwan de"iya dirssaanne uuttaa malatees hegeekka wolayittan dumma dumma keettay de"iyogaa qonccissanaassi koyis.

Dumma dumma sohuwappe yiidaa luxanchchati maata malatananniya maayyuwa maayyidi issippe luxetta keettan uttidi luxiidi de'oosona.

Ha misiliyaa bollan de'iyagee wolayittan de'iya dozatu qommuwappe issuwa. Ikka machchaaraa yaagiyo doza . Hegaa giyogee wolayittan daro dozay de'iyogaa qonccisses.

Zal"iyaa zal"anchchati tukkiya bollan maxiniya qollidi, tukkiya yeggi qoliddi kubbayiya wottidi bayzzidinbe shammidi doosona.

issi yelaga na'iya ba huuphiya dadettidaagaa duge yeddada uttaasu. I huupheekka dumma dumma hiillan dadettidaagee lo'ees.

Ha misiliya bollan de'iyagee keettaanne keettaa keexxiyo hiillata woykko ogeta hegeekka wolayttan dumma dumma keettayi de'iyogaa qa keettaa keexxiyo keexettaa wogayi diyogaa qonccisses.

oduwa gattiya odanchay micraaphooniya oyqidi ika qa bootaa a achan wotin oduwa odiidi dees.

Ha misilya bollan de'iyaagee kushe hiilan oosettida miishshatuppe issuwaa hegekka tambbuwanne tambbuwa uyyiyo miishshatuppe issuwaa hegakka wolayttan dumma dumma hiilaa oosoti de'iyooga qonccissanaw koyiis.

issi zo'o maayuwa maayida yelagay issi karetaa maayida yelagay paariniicheriya yagiyo sohuwan eqqidosona.

Ha misiliya bollan de'iyage ammanuwa qonccissees. Hageekka guuta naati bantta ammaniyo sohuwan wooside de'iyooga qonccissees. I aatana koyyido kiittay wolaytta dumma dumma ammanoy de'iyooga qonccisses.

Wolaytta oonatettaa qonccissiya maayuwa maayida bitanee koppiya wottidi maygiraappoonee akko simmidaashin oduwa odiiddi dees. Appe guyye baggan uuttay dees.

Laaluwa bollan boottaa maayoy uttiis zo"o maayoy dees appe hini baggaan shammiyaageetinne bayzziyaageeti de'oosona appe hini baggaan sanqqaykka eqqi uttiis.

Issi adil"e ciishsha mala maayuwa maayida na'ay shonkkooraa caanidanne maataa caanida hariya pudettaa goochchiiddi dees. Appe hini baggan heezzu goomaawa baajaajiya dawusu.

yettanchcha kisimay wolayitta oonatetaa qonccissiya muttanttiya gixxidi aspalttiya bollan naa'u kushiya xoqqu oottidi uttis. appe ya baggan mittay des.

Boyee boinai donoi santtai bambbaree issippe shiii uttidosona bambbaree shaatiyan ddees yeechchai kaddees.

zannaxiyo sohuwa asati qassi dumma dumma sohuwaappe yiidageeti oyidiya bollan uttidosona. hini baggan daro lo'iya shuchchaappe oosettida keettay des.

dumma dumma sohuwappe yiida kaaletiyaa aysso gadawati zo''o maayuwa maayidi goshsha gaden badalaaa be'idi eqqidoosona. etappe guyye baggan mittay dees.

xaaxxettida santtaa, kaaroottiya, timaatimmiya, donuwanne aqa zal'iya zal'iya zal'anchchay a matan uttiis. likkiyo kiloykka des.

Yelaga attuma na'ay karetta maayuwaa maayidi suriyaa gixxidi uuttaa tokkiiddi eqqiis appe guyye baggan heezzu baldtidati shodiraa oiqqidi eqqidosona.

Burccukuwaa bollan ushshay dees. hegeekka mangguwaappe askaaduwaappe loomiyaappe giigida ushshaa qommo.